Abasaadha babiri bemereire kumbali okwa maadhi bagemye obuti mungalo omusaadha oghundhi avaire omudhozi mwirugavu nhe empale nnhimpi ndhirugavu..

Enho nsiko erimu eisubi, erimu emiti nhe ebisolo bili kulya isubi, eisubi lili mulangi ya kilagala emiti giliku ensaga nha makoola, amakoola ga kilagala.

Ensudhe eri mukibira etyaime, ensudhe eno nnhakughavu eri mumbera tinhungi eri mulangi ndhirugavu.

Omukeeka mu zinge gwaku nhe ntebe mwami akoye nho butebe obutonho bili mu nhumba enhumba enho elimu ebifananhi.

Dhinho ffakedo nhe nhanha effakedo dhili ibiri dhili mu langi ya kilagala, enhanha dho dhili mu langi mmyufu.

Amaato asatu gemeleire ku maadhi amaato gano gankasi buli lyaato liriku enkasi ebiri ebiri ,abiri galimu abantu buli lyaato lirimu omuntu mulara mulara

Lunho lusozi olusozi lunho luliku eisubi ghansi galwo ghaligho ebizimbe okumpi nhe bizimbe ebyo bapakinzegho amaato.

Ekinhonhi kye mereire ku mabale ge bazimba ekinhonhi kinho kilinha obugulu obughanvu nho lunhwa olughanvu lwe kikozesa nga kilya, olunhwa luliku langi emyufu.

Eno nnhimiro yadhuma dhuma eno bamusimbira munhiriri mulungi aziramu nsiko era yasowola amakolage galimulangi yakiragala.

Lunho lugudho nga lwakolansi kumbali kuliku amayumba nh'omuti kuliku nh'ababbodha babiri bapakinze kumbali okwolugudho lunho.

Abaana basomi batyaime mu kibinha, abaana banhoulimu abaghala mwabamu abalenzi bavaire esaati dhilina ebitogii ebyeru batelaku emisweta kungulu.

Esekoko dhirimuluyumba lwebazimbisa ebikondho bayaraku tundhubali basulaku ebinhwa ebyeisubi mumbali bazingiriramu oluyumba.

Abantu basatu bali kutambula mulugudo olwaitaka balitambula nga bava eifoo bambuka eitale kuliku omusaadha mulala n'abakazi babiri.

Omusaadha availe omugyozi gw'amakono maghanvu, mwilugavu. Agemye ekithupa kilimu obulezi obwita obughuka.

Elyato lili ku nhandha lili kutambula kilimu abantu batyaime, abandhi batoiremu esaati, abandhi bavaire saati kuliku avaire esaati endheru.

Abaana bali basatu balina egaali ibiri eyindhi bagirambaziza eyindhi bagigemye era basibyeku ekidhomola kirala.

Onho mukubi ghabikondhe, musaadha avaire giravusi edhabbulu kumikono, nh'engaito mmyufu, yavala empale yabbulu mpanvu.

Abakazi bali kutambula. Ababili betwise ensiniya. Omulala yetwiise ensiniya ibiri, oghundhi lulala, dhiliku bye bali tundha